Ombanda yimwe yomoohi ndhoka hadhi vulu okuliwa kOmuwambo. Ohi yombanda ohi yimwe yi li po yi na oombenzi, ihe omulyo ku mana. Mboka ye hole a ohadhi vulu oku adhika ngaashi momulonga gwaKavango, yamwe nokuli ohaye dhi ningi uunamapya nuunafaalama.

Ezimo lyaakwamalanga ano aakwandjamba olyo limwe lyomomazimo gaandonga nenge gaawambo ayehe. Aakwamalanga oha ya ithanwa woo aakwamandjila .Oshilimbo shayo osho kahenge ano ndjamba mupayula shihwa . Ezimo lyawo olyo ezimo enene.

Konima yomimvo omishona itatu ka longitha we omikalo dhika dhopamuthigululwakalo otatu kala ashike tatu longitha uutekinolohi opo tu ilikolele iikulya yetu.

Konkotse yevi Namibia okuna okalongo kamwe haka ithanwa oKaprivi. Okaprivi ngashingeyi ohaka ithanwa oZambezi. KoZambezi hono ohaku zi omakende omatowe ngono haga zi momulonga gwa Zambezi.

Omuntundu ihi tanga ta holola kutya yo oyo aakwangolo ihaya li oshinima shiisila yo otaya tundu owala noshayo. Ongolo oyo oshilimbo she zimo lyaantundu mondonga..

Otaku tiwa omulumentu okuti. Ano omulumentu okwa pumbwa okukala teende momangande opo atoole sha. Miihwa ya ziza nawa omo hamu kala aalumentu moka.

Momalundu nomoongoya dhandonga ngaashi ngoka taga adhika pEtotha lyaNuumbwambwa ohamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi shi tashi monika mpa taku tiwa onyati. Onyati nee hayo nonyapi.

Uunamapya owo esipa lyombunda mokati kiigwana yAawambo. Muunamapya ohamu holoka iinima ngaashi: omahangu, omapungu ngoka haga liwa gamwe ohaga shingithwa wo.

Nonande nale kwali haku longithwa oonkutsa noonani opo dhi pulule omapya, paife ohaku longithwa omambakumbaku ngoka haga longo komaholi, opo ga pulule omapya gAawambo.

Aawambo ya naka nena oyena omagumbo gopashingolo, ano ka yena we omagumbo gopamuthigulukwalo ngashi sha kala.

Aawambo aantu yehole onyama, onkene ohaya kondjitha neeh yalye oonyama dhiili nodhiili, oohi dhimwe dhimwe dhomiikulya yaAwambo.

Wumwe womuudhila mboka hawu kala momagumbo gAawambo ongaashi oombaka. Ombaka oyo okanamwenyo komomeya haka monika ka fa onkololo.

Yimwe yomiiyelwa yaandonga oyo oohi. Ohi nee ndjino yili methano otyi ithanwa ohi yombanda ohi ndjoka yina oombezi ko mayulu gayo.

Oshini olyo ehala lyasimana moshiwambo. Aandonga oyena iini mbyoka yakolongelwa momavi, ihe ohapu adhika ngaa yimwe yiili, ha kutiwa oshini shoshimbwela shono inashi kolongelwa mevi. Omihi odho hadhi longithwa okutsa noluhwati ohalu longithwa lwoopaleke poshini.

Shimwe shomiinamwenyo yasimana mOndonga, noshinwine nookuli ezimo, osho Ongolo. Ongolo oyo oshilimbo shAatundu, mboka ha ya tunduwala noshawo.

Oonkwandambi ano ndhono hadhi ithanwa oongombe dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi munwa noku adhika miigunda yAawambo.

Yimwe yomikulya yaawambo oyo oshithima nomboga. Omboga oyili pomaludhi ogendji ihe ndjoka hatu li oyo ndjoka hayi zi momapya getu hayi mene pawushitwe.

Momagumbo gAawambo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oombaka. Ombaka oyo okanamwenyo kafa ondjuhwa ihe ko okahupi.

Oshigunda shoonzi oontokele, oonduudhe, noontiligane tadhi li omwiidhi.

Oshikunino sha ziza nawa omuntu uulika a zla iikutu iizizi omuti gwomu papawe.

Oonkwandambi, omwiidhi, amutoka kanyandi nekota lyomuti.

Otuli na shihadha tuli nondjuhwa oshinima sho makaha ondjuhwa. Ondjuhwa shihadha.

Ndjino ongundu yoondjuhwa, oshikuku shoondjuhwa, eudhililo lyoondjuhwa iinima ayihe yoondjuhwa

Ekodhi lyalonda koongodhi, lyedhidhingilila momeho galyo omatiligane .

Nguka omunafaalama goondjuhwa ano ena okatoololi ano oka kiliva kena omayi noondjuhwa dhemu kundukidha, okwa zala nee oka mask.

Oondundu dhili pooha dhomulunga mpoka tapu monika omeya goopala nokamuti keli nawa nosho woo okamuzile keli nawa lela.

Ndika olyo ekuno lyiimeno lyatonatelwa taku longithwa oolamba ihaku longithwa uuyelele wetango ota pu longithwa ne oolamba hawu yelelele wetango.

Uunafalama wopashimaliwa wiingulu, Uunafalama wopashimaliwa wiingulu opo iingulu yitane nawa.

Mpaka elongitho lyuutekinolohi muunamapya nomuunafaalama. Elongitho lyuutekinolohi, ano nguka okwa longitha uutekinolohi, opo a kune

Nguka okaandje gombuto onduudhe ha adhika mobuga yaNamib. Kaandje gokambunda okaaludhe ha adhika unene mombuga yaNamib.

Mpaka oposhilando shoondundu, oondundu ano nomamanya ge li po ogendji gendji kombanda yondundu, tapu monika wo opaala yolusheno.

Mboka owo uumeno wuli mokakuni koopala noka opalekeka tawu monika nawa shili.

Ominino dhokutekela iimeno nomumeno gwa ziza nawa.

Enduluke po lyondama yokukaleka oohi. Ano okandama kaake shi kopaushitwe kokukaleka oohi taka ndulukwa po.

Onduli oyili mokuti ano onduli yili kohi yomuti ngoka guli mokuti. Onduli oyo oshinamwenyo oshile shivule iinamwenyo ayihe muuyuni.

Ndino ekulilofuta, ekuliloskepa, yi li popepi nondoolopa yontumba. Petulilosikepa mpano otapu moniks uusikepa uushona, uumbautu, nosho wo oosikepa oonene o

Ndjika oyo ombwa yili mokati kokuti, ombwa onduudhe ontiligane komutse.

Mbaka aayendi ye li yatano taya ende mombuga. Mombuga otamu monika mu na omandeina gi ili nogi ili, ano paule.

Aantu taya kwata oohi. Oohi ohadhi kwatwa uuna omvula yaloko yagwana nawa nenge uuna kuna efundja olwo ethimbo ndoka hali vulu okukwatiwa oohi.

Ndika olyo embakumbaku hali longithwa okupulula.

Shika osho oomeme nootate yeli pomunkulo gomulonga taya kwata oohi ano ta yedhi opaleke noku dhi tula momatemba, taya kwata oohi.

Ndika epya dhaziza nawa. Epya lyaziza nawa ano tashivulu woo okukala ofaalama yomapungu yaziza nawa, yina omimeno ga opala.

Haka okadhila kehwiyu ka londa koshitayi. Okadhila kehwiyu ka taalela ndje ka londa koshitayi. Oka thanekwa nee ethimbo lyoshitumbetango.

Ondjuhwa yili metiti, ondjuhwa yatumbwa komuntu yili metiti ano yili metiti lyopashiwambo lela. Ondjuhwa yoyene yene.

Ndika etewo lyiihulunde mpoka tapu longithwa omashina opo iihulunde yi opalekwe yo yikunwe yili metonatelo.

Mbaka aantu taa kwata oohi momulonga. Aalumentu yatatu taya kwata oohi momulonga, taa longitha onete.

Ndjika ofalama, ano epya lili mofalama.

Kahenge ano ondjamba mupaula oshihwa yi li popepi nosheenditho shaatalelipo. Ondjamba yi li popepi nosheenditho shaatalelipo.

Ndika olyo ekuno lyiimeno lyalongekidhwa, ano mehala muno ohamu kunwa iimeno nomumeno otagu monika gwa mena nawa.

Uunafaalama owo opala ano omuntu a longitha omadhiladhilo opo atekeke omumeno gwe. Okwa longitha omadhiladhilo opo atekeke omumeno gwe nawa.

Ekuno lyiimeno lyatonatelwa mpoka tapu longithwa omashina. Noshowo omashina goku eta ombepo nuuyelele waashi wetango.

Ndika olyo egwo lyomeya ngaashi ndyoka ha li monika kolwaakana ano ku na omiti dha sa, omiti dha ziza nomwiidhi gwa sa molwa omutenya.

Okadhila kokakodhi ka londa komuti gontumba. Okakodhi ohaka yakula uudhila mboka uushona, opo ka lye ka mone iipalutha.